Nyamashi unouyu tinoona kuti mukati mezvikora varumbwana chaivo chaivo vakutofundiswawo maringe ngezveutano maringe ngehosha dzingadai dzeinesa mukuwo idzodzo.

Varumbwana vanosisa kuramba veifundiswa zvakanakira kuchengetedza hutano hwavo. Kana kuti zvakanakira kudziriritira mukati mwendaramo. Ngeiyi ndaa varumbwana vanosisa kufundiswa ngevafundisi.

Igwinyiso remene-mene arumbwana vedu tinosisa kuafundisa maringe ngezvehutano vachiri varumbwana. Ndokuti vakure vakangwara uye vakure veiziya kudziriritira.

Varumbwana vedu tinosisa kuvadzidzisa vachiri varumbwana kunyanya nyanya zviro zvinosanganisira utano, hosha dzingabatwa kubudikidza ngeuchapa kuti varumbwana vasaramba vachibatwa.

Ngekuti varumbwana vedu vanoenda kuzvikora vanosisawo kufundiswa maringe ngekuzvibatikira kuti varambe vari vatano uye vakone kuzochingamidza vandu mukati mwenharaunda dzavangadai veigara.

Nyamashi unouyu tinoona kuti varumbwana vedu vari kufundiswa zviro zvakawanda maningi mukati mwendaramo yavo. Varumbwana vari kubetserwa kubudikidza ngekufundiswa ngezveutano.

Tinoona kuti varumbwana kuzvikorayo, vakufundiswa mishando yakasiyana-siyana. Izvi zvakabanakira kuti muntu unokura eyiziye kuti ndichada kuzoita mushando uyu.

Nyamashi unou tinoringira kuti mukati mwezvikora varumbwana vedu arikufundiswa zviro zvakawanda zviro izvi zvinosanganisira utano nekuuchengetedza utano hwachona.

Munhu ukaona murumbwana vako akura unosise kuenda kuchikora kunoendavo vamweni aende kunofundiswa kunyora mazina avo nezvimwe zvakavanda.

Zvemene-mene zvikora zvevarumbwana zvikora zvakabanaka yambo, mukati mendaraunda dzatingadayi teyigara, ngekuti kuzvikora kona ikweyo ,ndiko kunofundiswa hunhu pane vanhu kuti vakure vakangwara.

Igwinyiso remene mene zvikora zvearumbwana zvinosisa kunge zviripandau iripasinde ngentaraunda yatingadai teigara kuitira kuti arumbwana aya asahamba mumango mukurutu kutsvaka kuchikora.

Igwinyiso remene-mene, varumbwana vanoenda kuzvikora kuti vanosisa kudetserwa, uye kuzvikora uku vanobveyo vokona kunyora mazina avo zvakanaka.

Igwinyiso re mene mene zvikora zvapa dera zvasiyana ne zvikora zva varumbwana nekuti zvikora zveva rumbwana zvino fundisa varumbwana ava kuti vaite mavombo akanaka uye vakune kuzo chingamidza vantu vakuru kwavari.

Zvakadini kunaka kuona murumbwana wako eikona kuverenga kubudikidza ngekuenda ku chikora kwaano fundiswa kuti ave muntu pane vantu.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi. Zvakadini kunaka kuona mwana wako eiuya eikona kuerenga magama anonesa, kuburikidza nekufunda kwavanenge vaita kuzvikora?

Igwinyiso remene mene tinoona kuti kuzvikora zvevarumbwana vanofundisa varumbwana ava kuti vazvingwarire uye vakone kuziva pasi chigare chedu vazoramba veifundisawo vamweni.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi ngenguti zvinotidetsera ponapo patinoenda kumushando zvinosara zvakatingwarira varumbwana vedu zveivafundisa

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi ngekuti kuchikora uko vantu vanofundiswa kuti vakone kuchingamidza vasharuka mukati mwendau yavangadayi veigara. Izvi zvinopa chiremerera kuvana.

Igwinyiso remene mene varumbwana vanosisa kuramba veienda kuzvikora ngekuti kundau idzi vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana zvinosanganisira kukona kuchingamidza vantu vakuru.

Zvikora zvevarumbwana zvinosisa kunge zviripasinde ngendaraunda dzinogara varumbwana ava kuitira kuti varumbwana vasahamba mimango mikurutu kutsvaka zvikora zvona izvozvo.

Zvikora zvevarumbwana zvakabanaka maningi ngekuti zvinofundisa varumbwana vedu vachiri vadodori kuti Vakone zviro zvakanaka maningi kuti mukati mendaramo yawo.

Muzvikora zvevarumbwana zvinosisa kufundisa varumbwana ava kuti vakone kuchengetedza zviro zvawo pavanenge vari mukati mwezvikora uyewo vakone kuchingamidza vasharukwa pavari.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi mukati mwemiganga. Ngekuti zvinosisa kubetsera varumbwana ava kuti vakone kudzishandira kana kuti vakone kugarisana nevamweni varumbwana.

Igwinyiso remene-mene, zvikora zvevarumbwana kwakanaka maningi ngekuti kunifundisa vantu ava kuti vakone kuzvierengera uye vakone kunyora mazina.

Kuzvikora kwevarumbwana kunosisa kunge kune vafundisi vanofundisa vana kuti vakone kunyora mazina avo, vasazodadirwa ramangwana ravo.

Zvikora zvevarumbwana zvaka baa naka maningi ngekuti zvikora izvi zvinofundisa varumbwana ava kuti vakone kudzishandira uye vakone kunyora mazina avo kuti vazozvishandira mangwani.

Igwinyiso re mene mene tinoona kuti mukati mwe zvikora zveva rumbwana munosisa ku detserwa vantu vazhinji kuti vakone kuzodzi ngwarira va rumbwana ava uye vakone ku chengetedza zviro zvavanenge vainazvo.

Igwinyiso remene mene tinoringira kuti zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi pakukudza varumbwana ava ngekuti zvinovafundisa kuti vakure vari vantu vane hunhu.

Igwinyiso remene mene kuzvikora zvevarumbwana kunosise kunge kuripasinde nentaraunda yevanngadai veigara kuti vasazohamba mimango mikurutu kuenda kuzvikora kona ikweyo.

Tikaringira varumbwana vanosisa kuenda kuzvikoro mukuwo dzeshe. Izvi zvinoita kuti vazodetsereka mukati mwendaramo yavo kubudikidza ngekuti vanenge vakafunda.

Zvikora zvapadera zvakambanaka yaambo nekuti zvikora izvi zvinonasirira varumbwana vedu kuti vaendehe kuzvikora zvapadera futi kuti vandofunda mishando yavangada kuzoita mukati mwendaramo yavo.

Vanhu vekuzvikora zvepadera vanosisa kuramba veifundiswa mushando ngenyara dzavo, izvi zvakanakira kuti vanozokona kudziriritira ramangwani ravo.

Igwinyiso remene-mene ,kuzvikora zvepadera zvakabaatinakira yambo, ngekuti zvinofundisa vantu kuti vakone kudzishandira, mushando wenyara dzavo ,uye vakone kuchengetedza hunhu hwavo.

Nyamashi unowu tinoona kuti kuzvikora zvepadera kunofundiswa vantu kuti vakone kudzishandira mishando yenyara dzavo, uye vakone kuzoite mishando yemhando yepamusoro.

Igwinyiso remene mene, tikaenda kuzvikora tinobudirira mukati mwendaramo. Ngeienda ndinokurudzira vantu kuti varambe veienda kuzvikora zvepadera, ngokuti kunofundwa zvine shumo mukati mwendaramo yomuntu.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti kuzvikora zvepadera kunofundiswa vantu kuti vakone kudzishandira mabasa enyara dzavo azokona kudziriritira mangwani.

Kuzvikora kwepadera kwakanaka maningi, ngekuti kunoumbiridza varumbwana vedu vati kureyi kuti vakone kuzoziya ,kana vakone kuzoshanda mishando yavanoda kuzoyita mukati mwendaramo yavo.

Nyamashi unou tinoona kuti mukati mwezvikora munofundiswa vantu mishando yakasiyana siyana uye vantu ava ndivo vanozotingwarira ramangwani.

Tikaningira mukati mezvikora zvinofunda majaha nemhandara tinoona kuti kuzvikora vakufundira maringe nemishando iyo yavanoda kuzoita vakura.

Igwinyiso remene mene kuzvikora zvepadera kunofundiswa vantu majaha nemhandara kana kuti baba nanamai kuti vakone mishando dzenyara dzavo.

Kuzvikora zvepadera kwanaka maningi ngekuti kuzvikora ikweyo vantu vanofundiswa maringe ngemushando dzavanoda kuzoita pavanenge vakura mundaramo mwavo.

Varumbwana vanosisa kufundiswa mushando yakasiyana -siyana kuzvikora zvepadera. Kune mishando inosanganisira kuvaka dzimba, kana kusona hembe kuti uzozvingwarira mangwani.

Zvikora zvakanaka maningi mukati mendaraunda ngekuti zvinosimudzira ndaraunda mubudikidza mekubudisa mabasa evantu vanenge veidiwa kushanda muzvikora mwona imomo.

Muzvikora zvinoenda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi kwakabanaka yaambo. Ngekuti vanofundiswa zvifundo zvakasiyana-siyana zvinozovabetsera mukati mwendaamo yavo.

Kuzvikora zvinoenda majaha nemhandara vachirikutemwa dzinobva ngazi ndiko kunobva madhokodheya amangwani vanthu ava vakabaatikoshera yaambo mukati mwendaramo saka varumbwana vedu vanosise kufunda yaamho.

Nyamashi unowu tinoona kuti varumbwana vanoenda kuzvikora kuti vakone kufundiswa maringe ngemushando wavangada kuzoita mukati mwendaramwo yavo ponapo pavanenge vakura.

Tika ningira nyamashi tino ona kuti zvikora zvepa dera zvakabai naka yamho zvikora izvi zvino ita kuti varumbwana vakone kugarisana ne vamweni zvakanaka mukati me ndaraunda dzavanga dai vei gara.

Zvikora zvepadera zvakabanaka yaambho nekuti zvikora izvi, zvinofundisa vantu kuti vakone kuzozvipandira ,uye kunofundiswa vantu vakone kuaka kana kuti vantu vakone kusona.

Igwinyiso re mene mene tinoona kuti mukati mwe zvikora zvepadera muno fundiswa vantu kuti vakone mishando yaka siyana siyana uye vakone kugarisana ne vamweni zvakanaka mukati mwe ndau dzavangadai veyigara.

Zvikora zvaka naka maningi mukati mwe ndaraunda ngekuti zvinoita varumbwana vazo ziya mabasa avangada kuzoshanda ponapo pavangadai vakura.

Kufunda kwakabanaka yampho mukati mwendaramo ngekuti ukafunda unoita muntu pane vantu uye unoremekedzwa maningi mukati mwemuganga waungadai weigara.

Igwinyiso remenemene zvikora zvepadera zvakabaatinakira yaamho mukati mwendaramo dzedu ngekuti zvinofundisa varubwana vedu kuti vakone kuzozvishandira mabasa enyara dzavo.

Zvikora zvepadera zvakanaka yaambo ngekuti kuzvikora uku vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana kuti vakone kudetsereka mushando dzavangadai veida kuita ngedzenyara dzavo.

Zvikora zvepadera zvakabaanaka ngekuti kuzvikora uku varumbwana vedu vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana kubudikidza ngema ngeafundisi vanenga variyo vanokona mushando.

Igwinyiso remene-mene, tikaona mukati mezvikora zvepadera, varumbwana vanofundiswa hunhu nemagariro avanosisa kuita mukati memiganga dzavangadai veigara.

Varumbwana vatikurei mbijana vanosisa kuenda kuzvikora kundi vandodetserwa kuzokona kuzoshanda mushando yavangada kuzoshanda mukati mwendaramo dzavo.

Igwinyiso remene mene kuzvikora zvepadera kwakanaka maningi ngekuti majaha nemhandara anota dzinobve ngazi vanokona kufundiswa maringe ngemabasa enyara dzavo

Zvikora zvinoenda varumbwana zvakabanaka maningi, ngekuti kunofundiswa vantu mishando yakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzavo.

Tikaringira zvikora zvepadera zvakaba anaka yaamho mukati mwemiganga dzatingadai teigara ngekuti zvikora izvi zvinoita kuti vantu vasaite mbavha nekuvafundise mishando dzenyara dzavo.

Varumbwana vanosisa kufunda kuti vazoita madhogodheya amangwani. Izvi zvinobudikidza ngekuzvikora kwavangadai veienda kuti vanokwanisa kudetserwa.

Tikaringira nyamashi unou tinoona kuti varumbwane vanoenda kuzvikora kuzvikora uku kwakanakira ngekuti ndiko kwavanofundiswa kuti vazoziva mishando yavangada kuzoita vakura.

Igwinyiso remene-mene tikaringira mukati mezvikora munofunda majaha nemhandara vachirikutemwa dzinobva ngazi, vanofundiswa zviro zvakasiyana-siyana.

Indaa yakanaka kuti varumbwana varambe veienda kuzvikora ngekuti vanosisa kudetserwa pona apo pavangada kuzoita madhogodheya. Ndiko kunobva ruzivo rwachona kuzvikorayo.

Zvikora zvepadera zvakabatikoshera yambo mukati mendaramo yedu ngekuti zvinotidetsera zvinotifundisa kuti isusu tikone kuzozvishandira mabasa enyara dzedu.

Kuzvikora zvepadera ndiko kwatinoona vantu veifundiswa mabasa akasiyana- siyana anosanganisira kuve madhokodheya amangwani kana kuva vafundisi vamangwani .

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi mukati mwendaraunda, ngekuti vantu vazhinji vanoona mishando kubudikidza ngekushanda kwezvikora zvona zvepadera ,uye vanofundepo vanodetsere kawo.

Zvemene-mene zvikora zvepadera zvakabaatinakira yaampho, ngekuti zvinotidetsera pona apo patingadai teida, rudetsero kukubudikidza ngekufundiswa mabasa enyara dzedu.

Zvikora zvepadera zvakakosha yaambo, ngekuti zvikora izvi zvinoita kuti tikwanise kudetsereka pona apo petinonga teizoda mishando mukati mwendaramo yedu, ngekuti zvinoti fundisahe mushando yakhona.

Nyamashi unoou tinoona kuti vanthu vazhinji varikuenda kuzvikora zvepadera. Izvi ,indaa yekuti vanenge veida kuzodetserwa mangwani kubudikidza ngekufundiswa mishando yakasiyana siyana.

Ngekuti zvikora zvepadera zvakabaatikoshera yaampho tinosisa kuramba teyiendeyo kuti tirambe teifundiswa ngekuti ramangwani redu rinoda vanhu wakafunda kuti tikwanise kuti tizokwanise kubatsirika.

Igwinyiso iri remene taringira zvikoro zvepadera ndiko kunobva madhokodheya amangwani nekuti uku kunofundisa mishando takasiyana siyana munthu yaangadai eida.

Nyamashi unowu tinoringira mwezvikora zvepadera vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana uye ndivo vantu vanozodetseredza pakuvaka nyika yamangwani

Muzvikora zvepadera kwakanaka maningi ngekuti uku vanthu vanofundiswa kuita mishando dzenyara dzavo uye izvi ndizvo zvinoita kuti nyika isimukire ramangwana.

Igwinyiso remene mene, zvikora zvepadera zvikora zvakabaatikoshera yaampho ngekuti kuzvikora kwona ikweyo ikweyo tinosisa kudetserwa apo patingadai teisineseka tisi kukone kushanda mishando yatinoda.

Zvikora zvepadera zvakanaka yaambo ngekuti kuzvikora uku kunofundiswa vantu kuti vakone kuita mushando nenyara dzavo uye vakone kuzodziriritira mwukati mwendaramo dzavo.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi nekuti zvikora izvi zvinogadzira mishando mukati mwendau mwazvinenge zviri zvikora zvona izvozvo vantu vano detsereka yeyamho.

Igwinyiso remenemene mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanofundiswa mabasa enyara. Izvi zvakanaka ngekuti vantu vanozokona kudziriritira ramangwana.

Zvikora zvepadera zvikora zvakatinakira yambo Mukati mendaramo yedu nekuti zvikora izvi zvinoita kuti vantu vafundire mabasa enyara dzawo uye vazokona kudzishandira ramangwani.

Tikatarisa mukati mezvikora zvepadera tinoona kuti pazhinji vanoendeyo vanozobudirira mukati mendaramo dzavo kubudikidza ngemabasa vanenge vakapfundira

Zvikora zvepadera zvikora zvakanaka maningi mukati mwendaraunda yatingadai teigara nekuti kuzvikora kona ikweyo kunobve mushando vantu vemundaraunda vanoonawo kwekuswera veiita magau.

Zvikora zvapamusoro-soro, zvakanaka maningi, ngekuti zvikora izvi zvinoita kuti nyika ibudirire, ngekuti vantu vanogara mumiganga mwezvikorazvo vanopuwe mishando, kuti vashande.

Kuzvikora zvepadera tinoona kuti kunobva vantu vanokona mishando yakasiyana siyana. Vamweni vanobva vakuita zvekurima, vanweni vanobva vamadhokodheya enyika.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi ngekuti zvikora izvi zvinosisa kudetsera vantu vati kurei kuti vazokona kufundira mushando dzavangada kuzoita ponapo pavanenge vakura mundaramo dzawo.

Nyamashi unowu ndinoona kuti zvikora zvepadera zvinoendwa ngevantu vazhinji kuti vakwanise kuvandudza fundo yavo kuti ive yemhando yepamusoro soro vazoita mishando yavangada.

Zvikora zvepadera zvikora zvakanaka maningi mukati mwendaraunda dzatingadai teigara ngekuti zvikora izvi zvinotidetsera ponapo patinotsvaka mishando mukati mwazvo.

Igwinyiso remene tinoringira kuti mukati mwezvikora zvepadera kunosiswa kufundwa maningi. Muzvikora umu vantu vanodetsereka yaamho ngekuti vanenge vaakuzokwanisa kuzviriritira ramangwani.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi, ngekuti zvinofundisa varumbwana, kuti vakone kuzodzishandira mabasa enyara dzavo ngekuchengetedza futi mphuri dzavo, nemundaramo yavo yamangwani.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi ngekuti zvinofundisa, vantu kuti vakone mishando dzakasiyana-siyana dzingadai dziri munyika vazokone kudziriritira ramangwani.

Zvikora zvepadera zvakanaka yaambo kunyanya-nyanya muganga vazvinenge zviri. Zvinobetsera vantu kuti vakone kuona mushando mukati mwendau dzona idzodzo vanopedzisira voshandemwo.

Kuzvikora zvepadera kunoendwa ngevantu avo vanenge veida kuti fundo yavo ive yepamusoro soro uye kuti vazokwanisa kuenda kumabasa vosimudzirwa zvihlauyo zvavo mundaramo dzavo.